Uunafalama, uunafalama owa simana nayi, shashi muunafalama omo mono tuli hatumunamo iimeno yetu, mono tu vule okula twipalutha tseyene, tatu palutha oshigwana, tashi landa shikii, tse twimoneni iyemo.

Esimano lyiikwamboga, esimano lyiikwamboga Iikwamboga oyili ya simana nayi, oshoka oyo mbyono hatu li tu wape tu kale tuna oonkondo, tu vule okwiinyenga, oku ya mpaka naampeyaka pomahala ga yoolokathana.

Oondjuhwa odha simana oko hatu kutha onyama ndjonp hatu li ohadhi vala omayi tatulanditha tse otatuli nuuyuhwena wo sho tadhi vala tse otalanditha kwaamboka ya hala okununa uuyuhwena wawo.

Esimano lyiilya, iilya oya simana oshoka oyo mbyono ha mu zi uusila mbono ha tu li, okudhunga ontaku, okuteleka iimbombo noshowo okuteleka shika naashiyaka.

Esimano lyokukwata oohi, oohi odha simana oshoka oohi odhi na uundjolowele nodhi na ovitamine. Moohi omu na uuwanawa owundji nesimano olindji.

Esimano lyoshikwiila, oshikwiila oshi li sha simana oshoka osho shono shi li shi holike kAawambo nokaa popepi natse mboka ya simaneka iikulya yOshiwambo omuthigululwakalo. Ano tatu popi omuthigululwakalo.

Aakwashigwana otaya yulu oohi dhawo noondjolo opo ya vule okukiipalutha naanegumbo yawo mboka ye limo nayo momagumbo.

Esimano lyokulya. Opu na omaludhi giikulya ya yoolokathana ngaashi ondjushwa yoshiwambo, omagungu, oshimbombo noshinanate. Ayihe mbika oyi li iitungithi yolutu tayi tu pe oonkondo.

Ota tu popi esimano lyoohi nesimano lyomeya. Oohi odha simana molwashoka odho ha tu kwata tu vule okwiipalutha, tu vule okupalutha aanegumbo lyetu noshowo tse yene wo.

Otatu popi esimano lyomeya. Omeya oga simana ngaashi nga tuga weteni ngeyi taga longwa. Aantu taya fulu ominino dhomeya opo dhi indjipalekwe noondolopa nenge nomikunda dha yoolokathana.

Esimano lyongombe, ongombe oyo ndjono hayi tupe omashini, onyama nosho woo oshipa shawo shoka hashi longithwa okuninga oombaza dhetu, oongaku nosho woo oohema.

Otatu popi okashina, esimano lyako, okashina oko hoka hake tu pulile opo tukune mo iipalutha yetu, opo tumone mo iipalutha tu paluthe omalutu getu.